Enkyende eshutami aha kiti ekikiire akaana omu nda yaayo kagizirikire emikono eine omunwa gurikwiragura.

Obwato buhango buri aha maizi maingi Kandi ahaiguru yaabwo hariho eibare rihango riineho emiti ebiri

Empundu eyemereire aha itaagi ry'omuti ogwine amababi g'erangi ya kinyaatsi, kandi empundu neeyiragura

Omwana ayekoreire ebintu biri omu baafu aha mutwe gwe, kandi aineho egaata ariyo namwenya kandi ondijo ariyo nareeba kuriya.

Abaana bajwire yunifomu y'ishomero bariyo nibatangiriza amaizi n'engaro aha nayikondo bajwire yunifomu erukutukura.

Omwojo akwaitse enkoni ajwaire esaati erikutukura nempare erikwera Ari aha kibunu ky'ente ningashi aziri enyuma aha rubaju hariho ebishaka kandi ente zaine otucwamutwe otunyina otuto

Emyenda myingi ekubire eri ahansi ahambuga y'amabare Kandi endijo ehanikire ahakisiika kikozirwe omumabare ekaba eri omukatare.

Ekicuncu ky'ekikazi kyemiriire omu maisho g'akaana k'enuuma akaruga kuzaarwa kiriyo nikikareeba aha rubaju hariho obuto bubiri

Enyanja eri aharubaju rw'ibare rihango kandi haruho abantu abari aha'mushenyi aharubaju rw'enyanja abandi bari omunda omumaizi abaha mushenyi baine n'emitaka.

Enkura ishatu z'emereire hamwe kandi zemereire omu kibunda omushana nigwaka enyima yaazo hariyo ebishaka

Omushaija akwaitse omupiira gw'emotoka nana supana omugaro ariyo naihamu orumpaka enyima ye hariyo emotooka n'ekipiira kikuru.

Motoka zipakingire aharubaju rwo muhanda gwa korasi Kandi hariho owa'piki ariyo navuga. Aharubaju rw'enguto hariho emiti Kandi hariho n'enju

Eminekye mingi eri omubwibo etekire ahansi emwe ehiire endiijo ekiri mibisi Kandi hariho eri omusefuriya

Endigiiri z'ebika baingi ziri omunda y'ebirahuuri aha kisiika hariho ebishuushani by'abantu ba kare ababire nibateera endigiiri ezo.

Embuzi eyibara ririkwiragura n'eririkwera ekomirwe omuguha omu maraka eriyo nerya obunyaatsi.

Ente ngabo y'amaheembe maraingwa eriyo neegyenda aha rubaju rwayo hariho emiti, eine eibara ry'aha maisho

Omushaija omwe w'omujungu ajwire esati erukwera n'empare erukwiragura ajwire na garubindi aine omukazi w'omujungu ajwire burawuzi erukutukura haruho n'omukazi omwiraguju ahekire ebintu ahamutwe akwitse n'enfuka.

Omukazi ayekomire ekitambare omu mutwe aine esaati erikutukura ayekoreire ebafu ya buru aha mutwe harimu amasiwaani garikwera n'ebikopo.

Enjoki eyemereire aha'kimuri nikyera kinemu obwa yero nakarangi aka kinekye kandi enyuma hariyo ebindi bimuri .

Motoka emwe eri aha nguuto ya koransi yonka kandi aha rubaju hariho orugo rukozirwe omu siminti na ebyoma bya erangi ya kinyantsi.

Omuti muraingwa gwemereire omu maisho g'ekanisa ekanisa mpango eine omusharaba ahaiguru nana eminaara ebiri miraingwa Kandi hariho n'otundi tushaka tukye omu maisho gaayo

Amaato maingi g'erangi ya bururu gari aha musheenyi omu maisho g'amaju garikwera kandi enyima y'amaju ago hariyo obushozi bubiri buraingwa buriho n'ebishaka

Ekyombeko kiringwa kirikwera kiri omu maisho g'ebindi nabyo kwonka byo nibigufu aha rubaju hariho enguuto hariho na rawunda abawutu

Omusheija ayekorire ebitokye aha gari ariyo nagistindika aha mutwe gw'akabungo Kandi enyima hariyo etawuni, hariyo nagandi maju. Aha mutwe gw'enju emuri enyima hariho tanka ya maizi, hariho n'ekikondo kyamashanyarazi hariyo nabandi abantu enyima nezindi motoka.

Empundu eine obwoya burikwiragura, aha maisho tihariho bwoya. Enyima yaayo hariyo ebishaka by'erangi ya kinyaatsi.

Amaizi maingi nigo garikureebwa gonka tihariho eitaka kandi hariho eiguru ryonka, eizooba ririyo nirirenga

Omuhiha gw'ekiibo gubaziire omu rangi z'emiringo nyingi, erikutukura, erikwiragura, erikwera, eya kinyaatsi nana eya orurengi kandi guri aha mutwe gw'omwenda gurikwera

Abaana bashatu bakwitse kamera omwe ariyo nateera ekishuushani babiri bamuri enyuma, enyuma yaabo hariyo enju eshakazibwe obunyaatsi.

Omushaija aheekire omukazi ahagaari omukazi aine enshaho Kandi aharubaju rw'enguuto eyibariho hariho enju eine agandi maduuka eshakaziibwe amabaati gari kutukura

Ekicuncu ky'ekishaija kirambire ahansi kitaire amaisho aha rubaju rwa buryo, emikono kigitaire omu itaka kandi enyima hariyo obunyaatsi burikworeka ngu n'obwire bw'omushana

Entwiga eri omumaisho g'ebibira aharubaju haruho omuti miraingwa harumu n'ebicu n'iguru erumu nereba kunuya.

Enjoki nyingi zirumbire ekihumi hariho eziri aha kimuri hariho eziri omu mwanya ezirikuguruka

Hariho kasasiro nyingi eri enyuma yekIigo kikuru nekisiika kibomokire nana agandi maju gaine amabaati makuru

Abaana bari omu kibiina ab'enyima bajwaire yunifoomu n'esweeta ab'omu maisho bajwaire esaati zikutukura n'empare za kinyaatsi kandi bariyo nibabazira ekitambara nibasheka.

Gonya eri aha rubaju rw'amaizi aha musheenyi eyashami eriyo neereeba omu maizi kandi enyima yaayo hariyo omusheenyi mwingi nana obunyaatsi

Amaju abiri gashakaziibwe obunyatsi ga rounda g'ashungaine enyuma y'amaju ago harimu emitumba nana emiti miraingwa Kandi embuga eshusize

Omukazi ayemereire omu mbuga, hariho ebitookye omu maisho ge. Aha rubaju rwe hariho omuti muhango. Ahansi y'omuti ogwo hariho emeeza, emeeza eriho enyaanya ezindi ziriho n'otuveera. Hashutamireho n'abantu ahaifo. N'aha rubaju rwe hariho abaana nibazaanira aha gaari.

Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi aine katiikiro Peter Mayiga aine omuserukare eyemereire enyima akwitse ekitabo hariho n'omukaikuru aharubaju akwitse oruhu rw'engwe n'ondiijo omushaija aha rubaju rwa kabaka aha mukono gwe gwa bumosho, akwitse ekitama akitaire aha ibega kandi omu maisho ge hariho omuzindaaro, kabaka ashutami omu ntebe abandi beemereire

Amaato ana gari omu maizi aha rubaju rw'enkungu Kandi aha rubaju rwa maizi hariho obunyaansi, hariho omushaija ashutami omu bwato bwa bururu.